Le takpekpea la , hadzila ɖe va , va ha dzim ne amewo. E ashi nam wo kple yi ƒe ŋudzɔtsiwo kplɔe ɖo. Wodo awu yibɔ kple awu dzĩ tso kɔmeyi kɔ eda ɖe edzi. Amewo ashi na me. Ye amewo lé flaga ɖe ashi.

Le etakpekpe nɔƒea, nyɔnuwo ɖeɖe le etakpeƒea, ame ye le ŋgɔ ne takpekpea, etsɔ enu ƒoƒom na wo, edo wu ʋɛ̃ ɖe gɔme, etsɔ awu yibɔ edo ɖe edzi. Nyɔnu aɖewo ble ta tsɔ avɔwu do, tsɔ wobe flaga.

Takpekpe la, amewo le ʋli dom. Wo nyawo gblɔm. Wolé flagawo ɖe asi kple kpẽkunuwo. Wodo awu ʋi, wo dzidzɔ kpɔm. Ame aɖewo do kuku gbemumu kple kuku ʋi.

Asia me la ame vovovowo le asime. Eɖewo le nu dzram, ɖewo le boblo dom, eɖewo le nu ƒlem, ɖewo le mɔ dzi, eɖewo dzidzɔ kpɔm.

Ɖevi wole suku. Wo nusrɔ̃m. Wonɔ anyi ɖe asikpui dzi. Ekplɔ hã le woƒe ŋkume. Eɖe he enu kom. Eɖewo woƒe edɔ wɔm ye woƒe nufiala ezɔzɔm le wodome.

Le takpekpea la, wokɔ atike kɔkɔm ɖe ɖeviwo be nu me. Wole wo dada si me, nyɔnu kple ŋutsuwoe le teƒea, woko…

Dɔwɔƒe, ŋutsuwo ɖeɖe wole dɔwɔƒe, wotsɔ kuku kɔ ɖo eɖo gbe mumu ɖe woƒe awuwo dzi ye wodo afɔkpa vovovo wokɔ gatagbadze kple hama kɔ dɔ wɔmee.

Le takpekpea la, amewo sugbɔ ɖe takpekpea. Eɖewo ɖe awu, ŋutsuwo, aɖewo do woƒe awu, eɖewo Do awu si wodo kuku ɖo ye wole dzidzɔ kpɔm eye wole aseyɛ tsom.

Edɔwɔƒe la, ŋutsu kple nyɔnuwo le dɔwɔƒe. Wo sugbɔ, wonɔ nyi, wobe nufiala le wobe ŋkume. Enu fiam wo. Wonɔ anyi ɖe azikpidzi le ekplɔ̃ ŋu, ekplɔ̃ ŋutsi. Wokɔ ashi zizim ɖe ekaƒomɔ̃wo dzi. Eɖewo le ashikpe ƒom.

Le etsi ƒuƒu mea nyɔnu kple ŋutsu wo geɖe tɔ me, wole tsi ƒum. Ame aɖewo tsi tre ɖe etɔa go do. Wòle asikpe ƒom. Wodo awu ɣi kple ezimenɔlawo yike a nawo marka.

Lekɔƒea me la, amea ɖewo le anyi xɔ tum, ŋutsu ɖeɖee le anyi xɔ tum. Amea ɖewo tsɔ anyia kakam, amea ɖewo ku tsi ɖe anyia dzi, wogbidim kple afɔ ye wokam ekɔ enɔvia ƒumee.

Dɔwɔƒe la, ŋutsu ɖeɖe sɔŋ koe le dɔwɔƒea. Wo dzidzɔ kpɔm. Eɖewo do awu yibɔ. Eɖewo do egbemumu, eɖewo do awu dzɛ̃. Ye wokɔ woƒe abɔ kɔ yi dzi. Eŋu hã le teʋea. Eŋua nye ŋu yi.

Eta kpekpe aɖe le sɔlime. Amewo sugbɔ zã. Nyo kple ŋutsuwo tso sɔlime do go Ame aɖewo bla ta ɣi eye eʋu kple polisi ʋuwo le teƒea.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe takpekpea. Ŋutsu kple nyɔnu. Yevu kple ameyibɔwoe ele teƒe. Wo le enu fiam wo. Wonɔ nyi eɖo eto nufiafia. Wodo awu dzi kple awu dzi.

Wo nu fiam ɖeviwo. Nyɔnu kple ŋutsu. Wolé, eŋu, haƒonuwo ɖe ashi. Ha vovovowo, wonɔ anyi ɖe azikpi dzi. Wole ehaƒoƒo fiam ɖeviwo.

Le xɔtuƒe la wo xɔ gbam yevu aɖewo va le xɔa tame ɖevi kple ametsitsi wole dɔ srɔm wokɔ mɔta kɔ eme dem

Le kɔƒea mea, yevu aɖewo va ameyibɔwo gbɔ kpɔm le ayi ke womenya atike si woatsɔ ada dɔe o, Yevua wo gbɔ kpɔm le atike wɔm na wo, nyɔnu kple ŋutsuwo kple ɖevi enɔ anyi ɖe zikpui la dzi le atia te.

Sɔhɛvi aɖewo le mɔto heɣeɖum ɖewo tɔ ʋu ekpɔm ale yike wòɣeaɖum ɖewo bɔbɔ nyɔnu kple ŋutsu ame ɖewo nɔ anyi ɖe anyigbã ɖewo tɔɖe ʋu ŋti tsɔ taku yibɔ hebla tsɔ ŋɔtinu ɖɔ

Le dɔwɔƒa la, ŋutsu kple nyɔnu ye le dɔwɔƒea, ame aɖewo wonɔ anyi ɖe azikpuiwo dzi le akplɔ ŋu kple woƒe agblẽwo kple nuŋlɔtiwo, wotsɔ nuŋlɔ nu ɖe agbalẽa dzi, wodo awu ʋi kple awu dzɛ̃ ye aɖewo le enu kom.

Etakpekpe la, amewo sugbɔɖi, nyɔnu kple ŋutsu, wolé gbalẽgo ɖe asi le eta nɔ la etsɔ enu ƒoƒom na wo, eɖewo do awu dze kple kuku dze, eɖewo do awu yibɔ kple kuku ʋɛ̃e.

Le azã ɖuƒe la amewo ʋu ƒom. Ŋutsuwo, eɖewo do batakali, eɖewo do awu tɔ avɔ ye wonɔ anyi ɖe zikpui dzi, eɖewo tsitre do awu ɣi, woa sikpe ƒɔm.

Le xɔme la ŋutsua nɔ anyi ɖe asikpui. Nyɔnua anyigba tutum ye agbalẽ go le afima godzi. Egbewo le nugo me le gbalẽ goa me ye kaɖi hã le teƒea.

Dzraɖoƒe aɖaka li gbɔfi egbe mumu, azikpui kple etigo nu kple etsi nu eyi ke wokɔ nona etsi. Ahũhɔe le eglia nu.

Zikpui, awu aɖe le zipkui la dzi. Agbale kple emɔ aɖe le ekplɔa dzi. Kaƒomɔ hã le ekplɔa dzi kpakple nyaletasi hã le kplɔa dzi. Gbalewo le kabɔdiawo me le xɔa me.

Sɔlime la, amewo sugbɔ ɖe sɔlime. Ŋutsu kple nyɔnuwo, ɖevi kple sɔhɛviwo. Mawunyagblɔla nɔ anyi ɖe azikpuia me. Edo awu gbemumu. Ame yiwo ke ana amewoa zikpui wotsi tre.

Mɔ dzi la, Sɔhewovi aɖewo wokpe ta kple wobe viwo ye woko ŋɔtsiblanuwo kɔ bla wobe ŋɔtsi. Eɖewo bɔbɔ, eɖewo nɔ nyi. Wodo awu yi kple afɔkpa yibɔ. Eɖewo do ekpovitɔwo be awu.

Le fefefe ƒe la, amewo le t le me zã. Yevu kple ame yibɔ. Ame aɖe le etsia lem le etɔ me

Le takpekpea la wonɔ anyi le to ɖom ame yike enu ƒom nawo nyɔnu kple ŋutsuwo wonɔ anyi ɖe azikpui ɣi dzi ye wole fiam wo amee le nua fiam

Le kɔƒe aɖe mea, ame aɖewo le atixɔ tum, wowɔe dziƒoxɔ, ŋutsu kple nyɔnu, eɖewo nye yevu kple ameyibɔ, wotsɔ wobe kuku do tsɔ wobe awu do, neti hã le teƒea, ati ke.

Le mɔ dzi la, amewo le aŋa wɔm. Kpovitɔwo le avu lém wo. Wokɔ enu kɔ ble ŋɔti. Kpovitɔwo lé woƒe ati kple tu ɖe asi, wole ɖu ƒum kplɔ amewo ɖo. wole avu lém amewo.

Le takpekpe la me, ame aɖewo lé gbalẽgo vuvu ɖe asi, woŋlɔnuwo ɖe edzi, wotsitre ɖi le ʋli dom, nyɔnu kple ŋutsu wotso kuku ɖɔ, eɖewo do awu ʋi eɖewo do awu yibɔ wolé flaga ɖe asi eʋli dom.

Aƒeame la, ɖeviwo yi ɖe tɔ to. Woyi elã le ƒe. Eɖewo bɔbɔ ɖe etɔa to, eɖewo le etsia me, eɖewo wo wokɔ enu kɔ etsia kum, eɖewo le lã, eɖewo wodze klo ɖe etsia ŋu.

Le awusawo de wo ɣeɖum le wobe azaɖuƒe woʋuƒom wodo batakali le trɔtrɔm kpli ɖewo nɔ anyi nu kpɔm ɖewo titre asikpe ƒom wole hadzim

Le eʋu ɖoƒe la amaɖowo tɔ ɖe mɔ to ne eʋu, eʋua ɖowo hã otɔ amaɖowo ɖiɖim le me, ŋutsu kple nyɔŋu, kaɖigbe wo le teƒea, ŋutra lawo le teƒea, kple fiase wole teƒea, ye eŋu vovovowo hã wole teƒea.

Ame aɖe le kuku le abatsia me. Edɔy ɔlawo le egbɔ zã. Wodo woƒe awu ɣi he tsɔ kuku ɖoe, tsɔ ŋɔti bla nu bla ŋɔti he tɔ ɖe dɔnɔa gbɔ. Wo kpɔm ɖa be woateŋu agbɔe ɖe agblea.